Our vector progran, primarily e dey about mosquito, and through our integrated pest control, our professionals don provide mosquito treatment, for every area wey e be sey mosquito dey disturb well well. All the three ranches, dem don inspect am to verify sey, dem dey comply with every state and local requirement. Our professionals also, dem don provde consultation o and education, regarding vector. vector control and dem don also provide education about bee identification, bee wey dey eh wey dey produce honey so, ehen the the identification, and management to help build, healthy community. our state, our professionals as well, technicians dem. dem dey, dem dey satisfied to protect the citizen then the people wey dey that side we dey stay for that riverside river siide and visitors too wey dey visit ehh that riverside dem don already make sure, dem don make provision sey everybody wey dey stay from that side, dem go dey protected from mosquito and any diseases wey e prepare to transfer. Pathogene o and sickness like eh westernize virus dey. All this professionals don make sure sey dem go protect everybody wey go come that side. Community outreach too, dem dey part of this program. just to male sure sey everybody wey dey for that side, dem dey okay and everybody go share part in the responsibility to fight against vector, against vector born diseases. If you want hear more information about the program, or you get way wey you go help us reduce vector for your area, visit raivcoeh.org, Thank you

You fit protect yourself, your family and your community. Ebola na sickness wey dey spread through water, any contact with body flu, flu na anything wey be water like vomiting, saliva, blood oh, shit, urine, piss all doz things if you fit contact ebola through am. Di signs of ebola be sey, you go dey get head ache, sudden fever, your fever go dey high, you go just dey tire, small thing you don tire, you go dey vomit, you no fit eat, you go dey shit anyhow, body go dey pain you. How you fit protect yourself from dis type of disease, dey wash your hands all di time with soap and water, make you go see doctor immediately if you don dey feel all dis signs wey I call now now so, because if dem treat you on time, you get di chance to survive, make you no touch anybody wey get di signs of ebola oh, and if person die from ebola, no touch am and again you fit just get ebola from talking to people, just because you dey talk to person wey dey street you no fit get ebola, if you waka pass dem you no fit get am. If you go market you nor go get am, wen person don already dey show sign sey im get ebola, na dat time na im you suppose dey protect yourself from di person, protect yourself, di protection no hard like dat [urn] if you need to know more about dis [urn] disease of ebola, s make you visit world health organisation their website you go see more about am, thank you.

Ebola na special disease, how ebola dey take attack cells, the human body, how e dey take affect am, how e dey take attack am, this ebola now e dey like worm, big worm,e dey like big worm, e go come enter the person body, e go come go through the blood stream that side wey be say blood dey flow, na dat side ebola go come go, e go come go collect the victim cell, that is the person body wey him enter so, e co come go collect himself from am, im go con dey produce himself fas fas, fas fas, fas fas before you know, he go don full everywhere, im go don produce am as fast as im fit, then when im con start like that, e go con dey damage the person cell, e go con dey replicate, e no go wan even rest, e go just dey produce, dey produce, dey produce, and before you know, e go con go affect cell wey e no suppose affect inside that blood vessel, before you know, e go con start to dey bleed inside and as the patient dey bleed if e no go medical care immediately, if fi just die, na e make wey be say people wey get ebola then dey advice them say make them go see medical, make them go see medical report immediately if not, dey for just die